So how we go take do rice in a manual, in a local way? um as you take know, de local way wey we go do rice we go use, um sickle, um cut de rice, dat knife wey dey dey use cut tice, so after you don cut rice, you go gada am, but as you dey gada am make sure sey you pack am go put wia, wia leda dey for ground, becos de leda go help you make your rice no too pack sand sand. So as you dey pack am go put am for wia leda dey so dat e go dey ontop de leda aah arrange am ontop der let dem make e dey der. After you don cut all de de de rice for de farm, de next tin wey you go do na to find stick wey you go use dey hit de rice aah dos dos dos stick suppose dey big big wey you fit carry so dat as you dey hit de rice, e go dey comot de rice from de from de rice stick. [ehen], so as you dey hit am na so you go dey hit am if na only tou, toh! If una plenty na so una go dey hit am, dey hit am, dey turn am, dey hit am, dey turn am, so dat de ones wey dey ground fit come up too make una dey hit am. So until you see sey you don hit everytin comot for inside de rice, if you sef your eyes go show you sey um you don comot de seed, um de seed wey dey inside de de rice stick. After you don comot am all, den you go kon try use hand, comot all de stick for one side, den leave de rice seed for one side, e don get your rice, now de next tin to do na to make sure sey e clean, you fit use you fit use dey pour am, as you dey pour am for anoda place, e go dey comot de dirty wey dey inside. So you go kon get your rice wey you go put for de sand wey you wan arrange, carry go wey you wan go, if na house wey you wan go, make you go am sef, if na market you wan go, make you go market. So na de way we dey comot rice locally be dis.

So dis na one of di normal things wey we dey plant for farm to tek know we go tek care of am as e grow as e grow e go start dey commot from di bodi. Mostly e dey always dey green but di time wey e for don dey do, mey dem cmmot am from farm de go see sey e don dey change color because e yelloe mostly na di yellow e dey become. At dat time di next thing wey we go do na to cmmot di beans from di farm den de go crry am go were you won go to mek sure sey where you won go to e no d ey together with sand so dat di beans no go become sand sand. So as you don arrange am, you mek sure s ey di beans no go you mek sure sey e dey ok sand no go touch am. Di next thing wey you go do na to alow di beans mek e dey under sun maybe three of four days so dat sun go catch am well wel, as sun don catch am well well, e go help you if you kon dey heat am, so dat di go commot easily but if sun no catch am well well if you kon dey heat am, e no go too commot. So after e don too catch am well wel, and e come you go find stick and mek sure sey di stick no too big because if you get too big stick e kon dey heat di beans, e go break di beans e no go commot fine for face and dart one fit mek de no go even buy am well so if you kon your beans don already dry well, den you don get small stick wen you fit dey beat am you go dey use your hand dey beat am as you dey beat am, you go dey use part of your hand dey beat am you go dey turn am so dat very part of d beans mek di stick touch am. So after you don do dis wwan finish, only thing wen you go do na to commot di white things for di bodi which we fit call am shaft. So after you don commot di beans from di bodi di back of di bodi de dey call am shaft, you fit burn am, you fit give animal depending on wetin you dey use am do, but as you don commot dat won weti go remain na your white beans, di white beans fit dey dirty fit get small small dirty for inside di next thing wey you go do na to see how you o tek run am, mek you commot mek you commot di dirty from inside di beans so dat e go dey well e go dey cleana. After you don do dat won, di next thng wey you go do na to package am if na sac wey you get, put am for sac like di way wey e tek run beans commot am from di back of di bodi.

Our bifo bifo parent, enitaim wey dem be dey farm, farmin bi no dey easy for dem. If you notice some bad, bad grass wey comot for farm, you must use your hand tek comot am. If you wan do weedin, you wan comot grass, you must use your hand or a hoe, use comot am. But, oyinbo come help us see sey work no suppose too hard for us for farm, den, come give us technology wey we fit use chemical, we fit use chemical do two tins for farm, you go use dat chemical wey dem dey call insecticide or herbicide, you fit use am go farm, wen you go farm wit am, you fit use am mek im kill gras an also, you fit use am if you notice say, maybe small, small tins, insect…insect don dey comot for wetin you plant for farm, you fit use dat one, dat chemical kill all dose tins for inside de farm an e no go affect your crops wey dey de farm, an, but, one tin wey we need understand now be say dat chemical no be say you go just carry rubber go dey fetch am dey put am for de farm, no, e get rubber, machine rubber wey dem dey use, an dis rubber, after we don buy am, first tin we need do na to know how we go tek arrange am because, the rubber dey come in pieces, um small, small parts. All de parts dey come different, den, na you go come carry de manual wey dem go give you, den you go tek carry know where you go put de hand, know where you go put where you go dey use dey press mek your water dey comot an you go know how you go tek arrange am, de engine, everytin, you go know how you go tek mix am. So, after you don mix dat one now, you don ready say you fit use am. De tin you go do na to find water, den, you go find your chemical wey you wan use. Don’t always forget say you must know wetin you wan use de chemical do? You wan kill de grass wey dey inside de farm? Or you wan kill chemicals wey dey inside de farm? Also, e get de one wey you fit even use um e fit dey touch your crops, but, e no go kill your crops, na only grass, only leaf e fit dey touch. So, after you don arrange dat one, you don buy your chemical, na to go so, you fit go start work and if you move farm go start work, de next tin wey you go do na to mek sure say you get water, you go mix your chemical with water, then you go bamboo de rubber for back, as you dey bamboo de rubber, you fit start work, den, you go use left hand side, um de pump, your water as e dey comot for de engine, de small rubber wey dey your back, you go use your right hand side dey spray de chemicals. Mek sure say e no touch where you no wan touch. If e touch where you no want mek e touch, e fit kill everytin for de farm. So, na wetin oyinbo don help us do be dat, and dis one don lessen our work and now, e dey mek work dey very easier for.

We dey talk about sorting. Oyinbo dey call am sorting, but, wetin go be sorting? um for our own way, mek we understand sorting na de process wey we go do, we fit separate wetin good from wetin no good or wetin dey alright from wetin no dey alright. So, as we tek do, afta you don plant wetin you wan plant for farm, um time go reach wey you go need commot de good ones from de bad ones. Na so e dey happen, even wit tomato. As you dey grow tomato, you go plant am, den, you go allow am afta some time, we go we give am water um we give am fertilizer so dat e go dey alright afta e dey alright, you go start to commot de, de tomato fruit um as you tek know, afta you don commot am now, de next tin wey you go do na to go commot am from de farm, so, we go go farm, most time, we dey use basket because the work, if de arrange am for basket, e dey dey easier um we go go wit our basket, we go arrange am, na so we go dey arrange am until we come see say we don finish everytin for de farm. Afta we don finish everytin for de farm, um de next tin wey we go do now na to do wetin dem dey call de sorting. Dat sorting now, we go come sit down, we go start dey follow our tomatoes one by one, dey check de good, good ones. De good, good ones wey dey, we go all gather dem for one side. Most times, some pipu differentiate am into three, e get de one wey no too ripe, wey no too done, you go chip am for one side. E get de one wey don dey alright, don done, don dey very red for eye, you go keep am for one side, den, e get de one wey no, wey no good like dat, den, you fit drop am for one side, now, de one wey no too ripe, both de one wey ripe, some dey mix am so dat you go carry dat one go market, na dat one everybody wan buy for market dey rush mek dem get am. So, afta you don sell dat one, den, de one wey no too good, e get work wey e go even do with am. Sometimes, some pipu dey use dat one dem go commot all de seed wey dey inside say dem go dry am so dat de fit use am for de year wey go follow back, so dat na dat one dem go use plant for dia nursery bed for where dem dey small, small tomatoes sometin, so, um you think say all de, all part of de tomatoes dey dey useful, so, de, de sometin dey help us mek we commot de good ones from de bad ones and e dey help us mek we carry wetin good go market so dat even our customers go happy an go enjoy wetin we dey sell dem, so, na wetin be sorting.

So, As we tek know, we get plenty ways wey we fit come we use commot grass for farm. Oyinbo de call am weeding um Another me dey wait wey oyinbo don help us, so we no go use our hand and small hoe, e dey carry much time and e dey suffer us, na de way we dey use chemical mek we kill grass for farm. Now, dis chemicals wey we know, oyinbo don get chemicals wey dey help us do plenty work for farm. First tin first, e go need know wetin you wan use chemical do. E get chemical wey fit kill everytin wey dey your farm. E get chemical wey fit kill plain grass, for example: you get rice and inside de rice, grass dey inside, e get chemical wey fit help you kill only de grass, e go leave de, de chemical. Also, e get chemical wey you fit go your farm, maybe insect um dey disturb your crop for farm and de dey chop your tomato or your spinach or anytin wey you plant for your farm. E get chemicals wey if you go spread dat one for de farm to kill, kill dem, den, everytin go dey okay or your crop no fit dey dey destroy by dis, dis plant um fungi, or worms, anyone wey dey de inside small, small, inside so. You see say work don really dey reduce for de farm? So Chemicals dey wey dey do all dis work and e also get chemical wey you fit go e go give fertilizer for your farm, den, you go see say you no need go dey put fertilizer for small, small dey go everywhere. So, you go come depend on wetin you wan do for your farm, den, you go go buy wetin you go buy so dat you go come do. Wetin you no know if no be say no be every chemical you go use anyhow. Before you carry chemical go farm, mek sure say you understand which chemical go farm. Mek sure say you understand which chemical you dey carry go. And mek sure say you know how you go tek use am, an mek sure say rubber dey ready mek e work, e dey ready well mek e do work for you, because if you no know chemical, you go carry chemical wey you suppose, wey you suppose kill all de grass. kiki say na chemical wey go kill only, only grass. You, you don cause Kasara for your farm and you go spoil everytin. So, e good mek we know which, which chemical we go use and how we go tek use am. E get pipu wey know chemicals. Dis pipu wey dey sell some of dem know, dem sabi. So, e go good mek you ask dem, so dat you go know. No do oversabi before you go come loss everytin. um But, mek you…one tin be say chemical dey help us do a lot of work for farm wey we no need to stress our body and e dey do plenty work um person wey dey use rubber do spraying for farm kill grass, e go cover big space wey go even pass wetin ten pipu go do. So, na de work wey oyinbo don reduce for us, e don help us and wetin we suppose learn, so dat we go use am well.

E get dis small machine wey oyibo do you go see am e dey small like aero plane, e fit dey fly for up, e dey up there dey go up and and down, oyibo dey call am drone. Dat drone, e do am e dey like toy, like children playing something but e dey do a lot of work. dat toy e don bring am for agriculture now, e don dey use am for farming, e get a lot of work wey e dey help us dey do for farming. Dat toy now you fit keep am on top your farm, e go dey check your farm make im see, for example if e get any pest wey don dey climb your crop wey go spil your crop, dat one fit see dem, e go tell you e go detect you sey danger don dey dey dis your farm oh, make you find chemicals come spray for inside, if not doz things dem go spoil am, dat very very drone fit help you make you spray chemical for your farm, yes e dey do am from up e go dey spray chemicals for your farm, e go finish work for you. E fit also help you, if na fertilizer you wan spray for your farm, e fit help you do am. So dat drone na machine wey we don use am now for farming so dat e go help us do a lot of farming work. E dey help us check di farm if everything dey go as e suppose dey for di farm, na technology wey dem don bring am so dat e go really help farmers, make farmers really use am well well so dat dem go enjoy farming. So drone na na good something wey dey do very very good work for farm, I don tell you sey e get a lot of work wey e fit do for you, you just need set am, so dat e go give you di best result and e go do am for you, as you know you fit use remote control am, so you fit dey here now press di remote, e go carry am go, e go dey like aero plane you go show am where e go go from your remote you go press where im go go, if you want make e go back you go press make im come back, if you want make im drop, e go drop anything wey you want make im do, from di remote you fit dey control am, make im do everything wey you want make im do for you for farm. So dat one na very very good development and na very very good technology wey oyibo don bring for us, make e help us make we do farming well well, we must we must learn how to use am, we must learn how to find am, so dat we too go enjoy wetin, di kind plenty work wey dey do for oyibo for im land.

Time to commot wetin we do for farm which oyinbo dey call am harvest, na time wey every farmer dey happy because e dey bring every work wey you don suffer do finish. As we tek know, de say im who suffer, im who suffer kpa, e need enjoy. So, if farmer don do work, e don tek care of im farm, e don give fertilizer, e don commot grass, e don do everytin, e go reach time wey im too go commot from de farm. And tomato, na one of de crops wey if you tek care of am very well, e go give you very, very beta harvest. And how we go tek harvest tomatoes? Na im be wetin we need understand as we tek know, if tomato wey don dey okay, you go see e dey red. But, if e never dey okay, e go dey green, right? um So, na so e dey dey. So, afta you don see say your tomato don dey red, de next tin wey you go do na to come commot am. um If your farm too big, you go need pipu wey go help you do de work, if na small farm, den maybe only you fit do your work, if you commot de tomatoes you go need get wetin de dey call basket, because most of de tomato na basket dem dey use. As you dey commot, you go dey arrange am. You go dey hold am well because since tomato na basket dem dey use. As you dey commot, you go dey arrange am. You go dey hold am well because since tomato dey wetin fit spoil quick, quick. If you no hold am well, e fit spoil. So, you go commot your tomatoes, you carry am go dey keep where you wan keep. um You go dey commot am, dey drop am, dey gather am for one side until you come see say you don finish your work. You don do everytin finish. Den, de next tin wey you go do, you go mek sure say tomatoes wey you don commot, you don come tek care of am so dat you no go join de good ones with de bad ones which we fit call assorting. So, de sorting, you go commot good ones, you go keep am for side, you commot bad ones, keep am for side. Den, you go tek know how you go tek package am. If you wan carry am go market, you carry am go market, if you wan um since everybody na see am see as say e plenty, you go don fit for house. So, afta you don arrange am, you go package am, carry am go to your customer, so dat dem sef go enjoy wetin you carry come. One tin be say if de tomatoes good, customers dey rush am. Everybody wan get dat type of tomatoes. Everybody wan enjoy good tin. So, mek sure say you arrange your tomatoes, mek sure say your tomatoes dey okay before you carry am go market so dat your customer go enjoy and de go like dey buy from you. um no carry wetin no good go market, de one wey no good, keep am for side, de one wey good, carry am go market and your customers go dey very happy with you and de go enjoy wetin you go give dem.

As oyinbo don help us bring chemicals wey we fit use for farm, e go gud make we no how we go take use de chemical, Becos if we no no how we go take use de chemical, instead of make de chemicals eep us, de chemical go destroy everytin wey we don suffer do. Na why e gud make we dey do wetin dem dey call as training, farm chemical use training. E means sey training whey den dey teach us how to use um chemical whey dem dey use for farm um e get plenty type of chemicals wey de market today, e get chemicals wey e work for farm na only make e kill fertilizers for di farm, e get chemicals wey im work na only make e kill every type of grass wey e see for farm, e get chemicals wey im work na make e kill like um make e kill only specific type of chem um grass wey dey farm, e means sey no be every grass e go kill. Also e get chemical wey em work na if Dem spray am for farm make e check between plants and chemical make e kill chemical and make e leave plant, for example say we get rice and grass don comot for inside de farm wey dem dey same level with de rice you no fit even no which one be rice which one be grass, e get chemical wey fit do de work for us. If we go get de ruba wey dem dey use spray, we go spray am for the farm. Dat chemical em work na to kill all de grass inside de farm, but de rice wey dey dere e no go touch am, Becos de chemical dey don teach am dey don do am in a way wey we no go kill de rice na only de grass e go kill so you see sey we don get plenty chemicals wey we fit use. So if we no train pipu how to take use the chemical, how dey go take no how to use am? Dem no go use am well, so we dey go round wey dey train pipu, so that pipu go no how to take use, you wey wan go buy chemical no go buy any type of chemical put am for your farm make sure dey you ask or you tell de pesin wey dey sell de chemical for you, dis na de work wey I wan make de chemical so for me, em go advice you on de type of chemical to use so dat you no go go spray wetin no good for your farm at de end of de day instead of make you make profit na lost you go come make, so make you dey educated make you dey wise, dey try de ask questions and make you learn so dat you to go enjoy wetin you wan do.

As we take no, agriculture na one of di good business wey we fit do, in fact agriculture dey give work pass any other sector wey de, for this county, no be only for this country even for de whole world, agriculture dey give pipu work, agriculture dey give us food, agriculture dey do plenty tins for man. Na why be sey e good make we train pipu make dem understand de importance of agriculture, and make dem too join so dat dey fit become farmers, if pipu no no sometin pipu no dey take am serious, but if pipu no sometin and dey no de importance and profit wey de go make from dat tin e go no stop dem make den do am so wetin we de do? We dey go round we dey give young pipu, young pipu wey need understand sey no be only to work for office you fit also do farming and make u make moni you fit also do farming make you get planty money wey everybody dey get in fact for dis country e get people wey na only farming der dey do and dey don make plenty moni dey get plenty moni, so we dey teach pipu make dem do agriculture we dey give pipu reason why dem to dem suppose become farmers, dis go help dem so dat dem go motivate dem, dem go carry farm as suntin wey dem wan do and as dem carry farming as suntin whey dey wan do dey go put their energy dey go put their commitment for inside farming, so dat dem too dem go benefit from farming. So dis one na wetin um we dey do, we dey go we dey see places, we dey tell pipu, importance of agriculture and also we dey train dem on how to do am no be de wan whey dem go do am wan wey our fore fore fathers dey do wey dem no make money at of it so dis one na modern way of agriculture na now wey of agriculture, whey you fit do am um how you go take use chemicals, how you go take use drugs, how you go take use machine for farming, how you go take harvest with machine an all de new new new ways when oyinbo don help us bring to farming we de train pipo so dat pipo go de benefited and pipu go enjoy am everybody go get interest make im do agriculture since if you do agriculture pipu go enjoy money, pipu go get money, and den food go dey de land hunger no go disturb us.

Ok every plant, e get time wey dem de plant am and e get time wey e dey do, but one tin wey we no no be say, we need understand de time wey we need plant am, how we go take plant am, and how we go take take care of am. As we take no, potatoes na one of de common plant um crop wey we dey plant for dis country and as we also take no um e depend on de way you wan do di wey you go put wan do am de potatoes, e get pipu wey dey make ridges e get pipu wey make heaps make dem put de potatoes for inside now as you put your potatoes for inside um e dey take five to six months before e go de don, as you take no for dat five to six months e get plenty work wey you go do, you go take care of am, you go make sure say you comot all de grass wey fit disturb am, you go make sure sey e get water wey e go enquire, you go make sure say um you give am fertilizer so that e go dey ok, e go enjoy and if sand no do am e go make sure say you gather sand for de root so at e fit comot big bg root or after dat time de next tin wey after you don see say e don don, as e don done d time wey don dey reach for ma make Dem comot am e go start de break break de sand wey don gather for de root e go break break d sand and den you go notice say um your sweet potatoes don dey do, so if your sweet potatoes don do, de next tin wey you go do na to organize how you go take comot am and you go get your hoe um den you go go dey break your heap, if na heap you make you dey break de heap dey comot your potatoes, dey break your heaps de comot your potatoes dey gather. Na so if na ridges you make, um you go de break de ridges dey comot your potatoes dey break de ridges dey break d potatoes until you don gather all de potatoes for where you wan gather am, and dat time de next tin you go see how you go take package am um most pipu de use de sack wey dey go use package am. You go package am for inside di sack den you go make sure say de arrange dem you go cover am before you go no where you go carry am go. If you wan sell am you go carry am go de market and you go no how you go take sell am one tin be sey potatoes wey you don take care of am very well e go comot plenty you go see say de heap e fit comot plenty root um but de one wey no too and de root go big but de one wey you no take care of am e go fit comot small small root and sometimes sef de root no fit plenty so make you take care of your potatoes and you go see how um gud e go do you and you go see de beta harvest wey go comot from your farm.

Sweet potato as we take know, sweet potato na na sweet something, and everybody like am, plenty pipu like am. E go still be sey e get pipu wey no like am, but sweet potato most pipu like am because e dey sweet, and as we take know, we dey use sweet potato to do plenty things. um we dey use am chop, we dey use fry am, we dey use am for kunu, we dey use am take do a lot of things. In fact pipu dey use am pound um swallow now. So e get plenty things wey sweet potato dey dey we dey use do, and as we take know, you fit cook am and, um we fit fry am, we fit roast am, all, we go chop am, e no get problem. um but as we take know, na de same process if we wan do sweet potato we dey make sure say we get de sweet potato de way you go take go um plant am, as you take plant am, you go make sure sey e get water, then e go germinate, e go grow um den e go komot your root for you wey you fit go komot. But one thing wey I want make una know sey um we get different types of sweet potato. We get de white sweet potato and we get de orange sweet potato. um even from de root, no be de same root dem dey use. So if you wan plant sweet potato, de first thing wey you need ask yourself na which of de sweet potato I wan plant? Na de white one abi na de orange one. So if na de white one you wan plant, you go go find de root wey you go use for de white one. Dat one dey different. If na de orange one wey you wan use, you go go find for dat orange one, im too e dey different. Den de next thing wey you go do na to prepare wia you go take plant am. um e get plenty ways wey you fit plant am. Some pipu dey make ridge ridges um some pipu dey make shapes, some pipu dey make um yes all this things you go gather sand for one place, den you go take chook am for inside, den e go start dey grow. So after you don plant am, de next thing wey you go do na to take care of am. Make sure e get water, make sure you komot grass from im body, make sure say you give am fertilizer, um e dey take time, like five to six months before e dey okay, dey prepared sey make dem komot am. um As e take do, na de same way dem dey take komot am. You go use your hoe come dey take break de ridge. If na ridge you make, break de um ridges, if na ridges you make, until you take komot am, before you use am. um but one thing be say um de white um potato and de orange potato, no be de same ingredient nutrient dey dey give for body. Each of dem dey give different nutrient, but dem dey okay, dem dey sweet and each of dem dey very enjoyable if you really want am. So make you know which one you want today, na de white orange abi na white potato abi na de orange potato you want. Whichever one you want, e dey market, and if na plant you wan plant, e dey also, you fit plant am and pipu go buy am, den you go get money.

as we tek know yam yes yam wey wi de chop ah ahhh e get process wey wi de tek de plant am ahhhh mostly e dey get de seed de seed yu go si sey na smal yam small pikin yam wey yu go cari go put fo inside yur ridge an den afta somtim de yam go germinate an com up e go grow ahhhh sortay wey afta sometim ehh de one wey yu plant e go com dey turn na it e go come give de new one wey go cum get de tuber wey e fit use wi nid know sey e get insect wey dey destroy yam wey de kill dat one wey wi plant dat seed wey wi plant dem fit even mek am mek e no germinate patakpata s yu de put am fo inside ridge de close am alreadi yu don dey atack am e don dey attack am befor yu know e go juz rot ten inside e no go grow so how wi wan tek tek care of de yam so dat dey dose tings dose insect ehhhhh dose termites no go destroy de yam ehh e get chemicals wey dey fit help us do dis wok an som pipu befor dem even plant de yam cari am chuk fo ground fo inside dose ridges dem go mek sure sey dem wash de yam wit dose chemicals so dat as dem put am fo inside de ridges nothing fit attack am even if dem attack am dem no fit do anytin becuz alreadi e don dey readi fo dem chemicals wey de em bodi an som oda pipu na afta dem don plant am den dem go cum try spray chemical around de place so dat dose tins no go cum close ahhhhhhhhhhh which eva one wen yu wan do e get plenti chemicals wey yu go nid use so dat e go help yu protect yur yam mek e germinate mek sure sey yu ask questions mek sure sey yu get de correct chemical so dat yu no go do wetin go spoil yur yam an e no go germinate but if yu do de rit ting ahhhhhh yu go yu go reap well ehhhhh yu sef go smile

So e get plenty ways wey we fit use do farming, farming get plenty ways wey dey fit do am um oyinbo dey call am farm practices um farm practices na d way wey you wan do your farming. As we take know some people get land and because d land dem no get am plenty dem fit say dey wan do d type of farming wey dem dey call mixed farming, wen we talk about mixed farming na farming wey e no too get plenty land den u wan use am do both planting crops and raising animals for one side of d farm but before den go good make we know wetin b agriculture, as we take know dem say agriculture na d way wey we dey take do two things numba one wey plant crops numba two we dey raise animals wey dey rear animals, so for your farming which type of farming you wan do you wan rear animals abi you wan plant crops. So after u don know dis one d next thing na to know how u go take do am, if you wan plant crops u go take know ok how u wan do am, d crop wey u wan plant, u wan plant one type for d land abi u wan plant different type of crop for one land den you go also ask yourself you wan dey plant d same type of crop every year for d same land abi u wan dey plant one crop dis year den next year u go bring another one den next year yo go do another one. Abi u wan do d farming wey dis year u go do dis one for here den next year you go go cut grass commot bush for another place den do farming for there den after some years you go leave dat place go find another bush again commot am burn am use am do farm leave am go another place. So all dis na different farm practice wey we fit do so dat we go do farming but one thing be say we fit understand dis concept of farming first so dat we go know and e go good for us, if na rearing of animals u wan raise den u go take know which animal u wan raise na farm animals abi na house animals um den u go know how u go take take care of dem. Make we also mow say no be every animal dey grow for everywhere, so e go good make u know which animals dey grow for where u dey e go grow well, also for d farming, for d planting of cro u go need know which crop go plant well for where u wan plant am, all dis na d fdifferent ways wey we dey do d farming and we dey call am as farm practices, so farm practices na d different different ways wey we fit do farming.

Crops dey different type as we take no, e get plenty types of crops before farmer tink wetin im go farm. E need no which type of crop im wan do. Na maize em wan do ,na guinea corn, na sweet potatoes, na yam, na cassava, na banana abi which one you wan do and no be sometimes no be say make you sey wan do dis one, no be every environment, no be every land, no be every area de good for certain type of crops um for example, if you wan do rice you must find where e get plenty water, becos some rice want water so you must plant am for where e get water, if you carry dat rice wey want water carry am go plant where no get water, e no go germinate infact if e germinate e no go comot anything you go see say you don waste moni, so after you don no wetin you want, you don see say de place dey ok for you, de next tin na make u plant am and den you go raise am and den e go grow give you wetin you want. So for where me I dey, becos everybody get where im dey ok, for where me I dey, e get crops wey we dey grow and e get crops wey we no de fit grow, for example of crops wey we dey grow na maize, maize dey very ok for where me I dey come from, plus if you go to my place you go see sey everybody dey plant maize becos maize require water wey de very very ok. um Since me I no too get water, we no too get water for my place too much and maize dey fit manage so we dey take do maize we dey take do guinea corn um also we dey take do um banana we dey take do yam all dis na some of de crop wey fit workout for that axis but if you carry dat dat dat crops go another place e fit no work out for you. So first tin wey you need do be say, wetin you want plant second tin wey you need no be sey um where I want plant am e dey ok. We get different types of soil wey we take no, we get sandy soil we get loamy soil, we get clay soil, even de soil no be every type of crop fit grow, e get crop wey fit grow for sandy soil, e no go grow for clay soil or e good make we get knowledge of de type soil wey we get for our area before we no wetin we go plant and den e go give us good harvest, but if we no no we go plant anything um e no go good for us and we fit no go get beta harvest so it is very good to no wetin you want but as for me na wetin dey work for me maize, guinea corn, yam and banana na some of de tins wey dey work for me be dat.

As we don know, we get plenty practice wey we dey use for farming and um di one wey me I know mostly, I dey use, na di one wey you go make sure sey you don prepare ya farm before raining season start. As raining season start, you go you go till your farm, you go make all di ridges, you go cultivate di land before you plant anyting wey you wan plant. Now dat process e dey very okay because e dey help you prepare di land very well for anyting wey you wan plant and um most times we dey use di mixed type of farming, wey you fit plant um two or three crops for di same farm. um Dis one will help us because no be say we dey do Plantation Farming. Plantation farming na farming wey you fit just grow only single type of crops for big hectare of land. But we since we no dey do plantation we dey like do mix farming wey we fit plant for example corn, beans and maize for one land. Den if dis one do we commot am, we go di oda one if di time come do we go commot am, den we go leave until we commot everytin wey dey di land. um dis type of farming dey help us make we no too loose too much because if di guinea corn no do well for you, beans you fit benefit from beans, if you harvest beans e no too good for you, you fit benefit from maize and na di method wey we dey use because e don help us make we dey make we no too loose too much. So dis method e dey ok and as we dey know each method wey we dey use for farming, make you always take care of di farm, make you commot di grass wey you suppose commot, you go need give am fertilizer wey land suppose get den you go need make sure say um you no allow insect make dem enter may dem enter di farm destroy everytin wey you do. So na di different practices for farming um also we take do farming wey dem dey call am rotation farming, wey you fit plant um maize dis year den you go plant guinea corn next year, another year you go plant another one, dis method of farming e dey help us make e no make di fertilizer wey dey di farm no finish because e get some crops wey dey give farm land fertilizer for example crops wey dey call dem legumes for um like beans like um groundnut and di rest if you plant dem for farm e dey help di farm land make e get fertilizer, e dey leave fertilizer for inside so you see say dose ones if you plant am next year you plant maize before you know dat maize go enjoy because of di fertilizer wey di beans

Field preparation na de way wey we de take prepare field we de prepare farm for farming. As you take no, we no go just carry maize go plant for anywhere um before we go plant maize let me sey before raining season start if de farm whey I get na for bush, I need go clear de bush, after I go clear de bush, I need go burn all de grass and de tins wey dey for there so dat de farm go dey ok e go dey clear, after e don de ok de next tin wey I go do, I go wait for raining season as rain de fall I no say I go need go plant, I don already prepare my land e don de clean, e don de ok, as rain start de fall next tin wey I go do now na to de prepare de land um prepare de land even sey I go go dey i go go dey till um yes I go go dey till de land, I go make sure say I don i don turn turn de ground wey dey down from de one wey de up so dat anytin wey I plant go get fertilizer wey dey down, so as I take prepare de land e de ok before I go tink of planting wetin I wan plant um if I no prepare de land well anytin wey I plant no go too de ok, e no go too enjoy d ground but as I plant for where I don already prepare, if na ridge wan make I go make ridges, if heap I wan make I go make heaps before I cum plant anytin wey I wan plant before I no e go enjoy for example, I wan plant yam as we take no I go make heap first, I go arrange all heaps make dem de ready before I come plant de yam inside, as I take plant de yam inside dat sand wey I don gather for de heap na wetin go help de de yam make um de root of de yam make e big, becos e go try enter every where so dat e go big, um cassava also na so dem dey do am, you go make sure say you don prepare your land gather all your sand for de ridges maybe gather sand too much make you plant am e go enjoy wetin e de before you no, e go spread e go big and den e go comot wetin e wan comot, so um farm preparation, e de good becos e de help us clear make e also till our farm before we plant anytin wey we wan plant. Dis method is a very good one so dat e go, e go give wetin we dey plant de joy for ground so dat e go comot e go comot all de necessary um fruits for us and den wen e reach harvest we too go enjoy we no go loose

Oyinbo define agriculture as di way we dey take rear animals and di way we dey take plant crops and e go good make we know say before we rear animals, e get plenty tins wey we dey try look first, we dey try consider before we start rear animals. Now, one of di tins wey we dey consider na weather, as you take know no be every weather wey you go fit keep every animal for inside. For example, if you wan rear fish, e go good say make you get wia water dey since fish no fit dey for wia wata no dey. Anoda example, if you wan rear goat, e get different types of goat wey we get even for Nigeria as a country. E get goat wey we no fit rear dem for certain part of di country because, sun dey too heat and dose kain of animal no fit dey for heat for too much. So and e get animals wey goat wey you fit rear dem for anywia because dose one don suffer tire wey anywia wey you carry dem go dem go dey. Na di same way e get some kain animal wey you fit raise dem you no fit raise dem for certain place because of um maybe maybe religion or tradition of di pipu wey dey dia, for example if you come to north of Nigeria, for di far north wey dey Nigeria you no fit carry animals like pigs go rear am for dia why because, pipu wey dey dia plenty of di pipu na muslims and dia religion no support say make you rear pig. So we dey tra try check all dis factors make we consider dem before we know which kain animals we fit rare. From wia me I dey come from, most of di animals wey we dey rear na animals wey dey like chicken, chicken then na livestock wey you fit raise e no get any boundary wey either we go talk weda religion or tradition, everybody dey okay wit chicken and everybody dey chop chicken. We dey always rear goat, goat dey plenty for my place, every family wey you enter you fit see goat because goat na animal wey everybody dey chop. Den if you go animals like pigs e go har e go hard make you see pig, before you see person dey rear pig until you see di person get money wey e go build wia di pig go dey inside and di pig no go go commot outside because if e commot outside dey fit kill am. So all dis tins if you find di animal, wia dem go stay and den you see say dia religion di social part of all allow say you fit raise your animal for there e no be problem but you must consider dis tins first before you say okay see di kain animal I go raise and see wia I wan raise am.

okay difren types of soil dey wen wi fit plant difren types of crops yu go nid know which crop yu wan plant on wich soil a gud land go give yu de best dis tin fo dat one so fo example if or i fit sey fo my area i wan plant i wan plant maize de best sand wey i get wey i go plant sand maize na sandy soil now dis sandy soil why bi sey ahhh maize no too like too much wata so if yu put am fo soil wey de too hold wata de maize no go gud so de best land wey i go use fo maize ahh na de sandy soil now but if yu com to rice rice nid wata fo ground wel wel an de onli type of sand wey fit give am dat wata wel wel lay soil na clay soil clay land dats land wey dey clay wey dey poto poto e dey hold wata fo body o dis type of sand wey ey yu put rice fo inside e go enjoy an e go give yu wetin yu nidd also ah banana too like ehhh wata so yu fit give am dat one e get babana wey like wata put am fo inside ehh clay soil e get banana wey no too like wata yu fit no put am fo dat one yu go put am fo sandy soil so mek sure sey yu know dey type of ehh crop wey yu wan do an de land wey go dey use am enjoy am wel den plant am fo dere

Difren pesins get difren practices wey dey work for dem for dia areas if dey wan farm. E get pipul wey e dey good make dem cultivate de land first before dem plant. E get places wey no be must make you cultivate de land before you plant. You fit just go dig ground with your hoe or cutlass, plant wetin you wan plant, e go still grow up, e go work. And also, de practice wey you go use depend on wetin you wan plant itself. E get tins wey if you just go put dem for ground, you no cultivate de ground, you no gada sand make ridges, make heaps, e no go even work out, e go just dey der die. But for like my area wey i dey do maize, ah dey do, ah dey do maize. Maize really need make you gada sand for am, make you make ridges before you plant am. So before I plant maize for my area I dey make sure sey I make ridge before I plant dat maize. But if you come to guinea corn, no be must make I make ridges before I plant am. I fit just go dig ground plant am, e go still come up. Also, rice, e get places wey e go good make you make de ridges first before you plant de rice, like places wey water too much, you go make ridges first before you put de rice because if you sey you wan just spray de rice, water fit carry am go. Places wey water no too much, you fit just scatter de place den spray de rice you go still germinate. So it depends on wetin you dey plant and wia you dey plant am. But for my place, na dey one wey I dey tell you na e dey work for me.

So, to control erosion, erosion na, na wetin dey happen if rain fall, rain dey pack de soil, top top of de soil, e go pack am, pursue am go river and if dat one happen, e dey make de soil no get de required um fertilizer wey e need get. So if you wan control erosion for local farming, you go check, which direction dey if rain fall, e dey pack water enter your land. If e dey follow come in a way wey dey e dey dey straight, e mean say if you go make your ridges, you no go make your ridges make e come straight, you go cross am, you go dey cross am, your ridges go dey opposite, you go cross so dat if de rain come, e no fit come enter pack your land go. Dey way you cross dey ridges keep for um cross cross opposite direction, e go help make you control dey water, make e go follow one side, go wia e wan go, so e no go enter your land, pack all de, de fertiliser wey dey inside your land make e go, um. And pest. Pest as we take know pest na disease wey fit come destroy your farm. um Recently, um de de de, wetin everybody dey use na dey chemicals wey dem dey spray so dat e go help control de pest for de farm. um also, worms and de rest na de same tin, you fit get chemical wey go help you control those tins for your farm, um na dey one wey de work well well um for for our local farming.

um before before for my own place, women dey do agriculture, women dey farm like men, women dey do everytin wey man dey do for farm, but recently, as technology kon come, changes come dey, um I feel sey women dey a little bit lazy, <laughs> but e still no mean, de dey try. Contribution wey women dey make for agriculture for my place, one; women dey make sure sey food wey men go chop for farm e dey ready as man no fit work without food. Dem go arrange am well well so dat if you dey farm for work, you dey do am for farm work, you go get food chop. Second, if dey prepare ridges, na women dey do the planting, na dia work be dat. After den do dey planting, if need dey sey dey go spray chemicals, women dey na dem go help fetch water, water wey den need to mix de chemical wey den go spray for farm. As e kon reach time wey den go do weeding, comot weeding, since no be, no be commercial agriculture we dey do for my area, na de local agriculture we dey do. Women dey help wen e wen e reach dey time wey den go do dey weeding comot grass for de farm, na women dey do dat one mostly. And den, de last one, if e reach de time wey na harvest time, as men dey comot, dey harvest wetin dey de farm, na women go dey pack am, dey arrange am before car fit come move am go wia e wan go. So woman dey play big role for farming practice, and women dey play role wey if de no dey, um tins fit no work de way it should, it should be.

We dey talk about part wey youth dey play for agriculture for my locality. Part wey youth dey play for agriculture na de main part. Na youth be de everytin wey dey happen for farm. From dey cutting of de farm, from dey clearing of de farm, e reach cultivation of de farm, e reach dey spraying of chemicals, e reach all de major major work wey dey go do for de farm, e kon reach time wey dey go do harvest, na youth dey, na youth dey do am. Youth na pipul wey dey make agriculture happen. De elder elder ones den go dey do de arrangement, dey coordinate, dey lead but na youth dey do dey work. So without youth for, for agriculture, without youth, ah go talk say agriculture no go even do well for my locality. Because na de youth be de major, major, major pipul, wey dey push am. Oyibo go say “na youth be dey driving force wey dey make tins happen for agriculture.” Since no be sey we dey use de Oyibo type of agriculture wey big, big, machines dey. Na de youth wey get dey strength to make tins happen, na dem dey go farm clear work, na dem dey go farm finish work, do anytin wey e suppose happen.

Women, women dey do, if we talk about women agri, wey dey do agriculture, women dey do agriculture from wey me ah dey come from. Women get dey right to get farm, do de, all de necessary work wey dey wan do for agriculture. Women, e get women wey de even comot, comot agricultural tins wey pass men. De only tin be sey you just need find farm wey you go work. If you no get farm you go beg, den go give you farm, you go do your work de way you wan do am. One wey you no fit do, you fit, you fit beg youth you carry dem, pay dem money make dem do de work for you. So, for my locality, women no get any restriction, women, notin dey stop women from, from dey do any farm work, notin dey stop women from dey do dia own farm work. If you want do farm work, you go do your farm work, your own private one apart from even your husband own, you fit even own your own. De only tin be sey you go know sey, de day wey you go go your husband own, you no go go your own. So you go make sure sey you respect your husband dey do e own and den time wey you get, small time wey you get, you go go your own farm make you go do your own um agriculture, anytin wey you wan do for your farm make you do. So woman no get problem to farm for my locality, my culture no stop am, woman, women dey do am, and dey dey do am well, dey dey benefit, dey dey get beta profit from wetin dey dey do.

So farmers dey try make den do practices wey every year e go dey continue, e go make sure sey e no dey reduce de, de quantity wey dey dey produce um items wey dey dey get from farm. So dey dey try make den dey produce more, dey dey try make den dey package more, dey dey try make den dey distribute am to any wia wey e suppose dey. um ways wey farmers dey do dis one, for example becos farmers wan get beta, beta tins from dia farm, de wan wetin den go harvest make e plenty,, so farmers dey try make sure sey den do for example, you fit dey do um shifting cultivation, which e means sey you go farm dis year for here, next year den you go move go de oda farm so dat you go get plenty crops from de oda farm, or den dey make sure sey den get fertilizer, so dat e go help dem make dem put for dia crop make e give dem plenty harvest. Apart from dat one also, den dey make sure sey dey dey put de right um chemicals wey go help comot all pest and oda small small disease wey fit kon destroy de crops wey den get for farm. So farmers dey try make dem make sure sey as years de increase no be sey de food wey dey go dey produce dey go dey reduce but dey go make sure sey um every year den dey add, for example if you get ten bag dis year, we go, farmers dey try make den see how year wey e go come, den go try get fifteen or twenty, and as dey dey do dis one, e mean sey de world no go know, no go kon say food no dey, so food go dey increase, as pipul dey increase na so food too go dey increase e go dey do everybodi make e get,

As pipul dey increase, as dey dey give birth to more pipul um e get good good tins wey e dey add for agriculture, local agriculture, e get bad bad tins wey e dey add for local agriculture. If we dey talk about de good ways wey e dey help agriculture, more pipul, as e dey give birth to more pipul, e means sey more hands dey go farm, more hands dey support make we get more food for de society. So e dey help increase dey harvest wey pipul dey get. for exampul, if you dey do local farming, maybe before you get one child and you kon get like five children, um e means sey your farm go increase and your harvest too go increase. But sometimes also, as e dey, as e dey increase dey dis tin, e dey also increase de level of demand wey everybodi dey get ontop food becos de food wey one pesin tri pipul dey chop now e no go be de same tin wey if pipul plenty dey go chop. So e dey e dey increase de de plenty, de quantity of of food wey pipul dey chop, e dey also, um e dey also make, make um resources, available resources wey dey, e dey make pipul carry am too much, pipul dey finish am. So um even dough e get de good good side, e also get de bad bad side.

aah Food de, de really dey, really no dey as e suppose dey. Why becos pipul wey dey, youth wey dey give [aahh] support make farming happen and make e happen well everybodi wan go city, everybodi wan go find work wey e go do for city. eeh So dat one de now, dey affect, dat one dey reduce de youth wey dey eeh for for village, youth wey dey for area wey suppose dey do farming eeh make we get plenti food e dey reduce becos everybodi dey see sey eeh you wan go city, you wan go do, you wan go do work. So, e go good make, make, make [eehh] government find some kind tins wey dey go put for, for dos places wey go make everybodi dey comfortable even if you no get white collar job you go sey, oh, you fit still dey wia you dey, dey do agriculture and e go good also make dem make agriculture make e dey [eehh] like work wey if you dey do you go dey get beta moni, so dat everybodi go get thirst for am, and everybodi go like do am, nobodi go sey ‘me ah no go do agriculture, ah wan do white work.’ So agriculture, aah pipul wey dey do agriculture de really get work and sometimes dey dey really get moni pass pipul wey dey do white collar job, but as pipul neva understand na why everybodi dey run sey dey wan go city, [aahh] and as everybodi dey go city, e go come reach time wey pipul wey dey city no go get food wey dey go chop. so as e dey now, e don de affect, e don dey affect food wey we dey get small small and if dey no correct am, aah for future e fit come affect us, too much.

E get times wey if city dey grow, if city dey big e dey come affect places wey land no go dey make pipul get farm. um wey even if pipul dey farm na only few pipul fit dey farm, why be sey everywia don full, na houses, na pipul e don full everywia. So dis one de really affect um food wey dey go dey produce for de, for dat area, food wey de go dey comot for dat area. But, ah fit talk sey for my own area, um last, city never, houses neva full everywia, pipul neva full everywia wey ah fit talk sey land no dey to do farming, um plenti land dey, um pipul dey do farming, even pipul from cities dey even come, make dem come collect farm so dat dey go do farming, and as dey dey do dey farming dey dey get wetin dey wan get, dey dey harvest good good harvest. So um ah no fit sey city don get um any bad, any bad um effect for my place, dey never too cause trouble like dat wey we fit sey land no dey, so land dey um plenti land dey and ah fit talk sey even for years to come e no go be issue sey um places go full becos we get very big land wey e dey, wey um anybodi wey wan work e fit get am do wetin e wan do as long as sey na farming you wan do.

So as, as e come be, last year and, and year wey dey before last one, food come dey affected, food no kon too plenty for my area becos of insecurity, problem wey dey happen, problem between Fulani and farmers, problem wey come dey happen between kidnappers and farmers. um if you go farm, Fulani pipul fit go leave dia cow dey go enter scatter everytin wey dey de farm and before you know, farmer, Fulani man go fight, herdman go fight, before you know um e don cause problem. So dat one kon really affect, pipul kon dey fear to go farm.o nobody wan kon go farm.o As pipul no too kon dey go farm, um food kon dey reduce becos if you no go dey go farm, dey no fit plant and dey no fit harvest anytin good. So dat one kon really affect, and e kon happen be sey kidnappers too kon dey disturb, if you go farm dey go go pick you for farm, so pipul kon dey fear, nobody wan go farm, and dis one really really affect pipul becos last year pipul no too get plenty harvest for farm. But um later on, government kon chuk mouth um security pipul kon put mouth, kon follow follow do wetin dey wan do, dey tin kon reduce. Sotey wey pipul, everybodi kon dey go farm, nobody dey fear. So security fit really affect um fit really touch pipul wey pipul no fit dey comot dey dey quantity of food wey dem suppose to dey comot from dia area, but if security dey, if government protect everybodi, you know sey if you go out nobodi go steal you and den, um understanding kon dey between farmers and and Fulani pipul, everybodi go dey, everybodi fit go farm, go do work, no problem and dat one go help make food wey pipul go dey get e go plenty.

um yes um nutrient rich for, um e go, ego help improve food, to level wey food go dey around becos e go make, e go make farmers go for crops wey go give more yield, wey go give, everybodi go like use am and e go make, make even our crops wey we dey harvest, make e come become of international standard. Becos e get plenti tins, wey we dey, wey we dey harvest, wey we dey plant, we dey use wey no dey go international becos e no reach dey standard and it would also help make den, make e manage de land wey we get um even though dis one we fit talk sey e get, e get challenges wey go get becos e fit dey costly and farmers fit sey ok, instead of make we spend money go for dat one, ah beta make we go for dey one wey we too sabi. But if you check am, um e go really help make farmers get plenty, make farmers get plenty food from, from dia farming, and dat food wey dey go get, e go bring more money for dem and e go also make dem make dem <coughs> make dem become even um global, global pipul wey de even supply food make dem go oda kontries, make, make dem dey import am um to oda pipul wey dey go want am.

So I don go plenty trainings wey I learn plenty tins about agriculture but de one wey I go and I really benefit, I really put am into practice na de one wey as I go, dem teach how eeh one fit do eeh rearing of animals, make you raise animals, as de agriculture wey you dey do and den you go really make a lot of moni. Animals like rabbit, animals like pigs, animals like goats, ah how you fit dey do am, and me I come pick interest for, for de pigs becos as pigs dey, if you really take care of dem, dem dey give birth to plenty children, and before you know, you go get plenty profit. aah de oda one na de rabbit and rabbit dey chop even small small food wey, wey you go bring house, your tomatoes e go make you go put for am, so e no dey too require money wey you go dey buy food dey give am too much, [ehen] special concentration no dey too Na so also [eeeh] goat also dey, so some of dis animals na animals wey if you raise dem you no go dey too dey spend moni. So even from dey food wey dey dey chop for your house dey fall for ground dem fit dey chop am and den go dey survive. So I really pick interest for dat one becos e really give me beta understanding on how I go do am, and I don practice am small and I wan even do am more.

our People dey dey dey dey na non governmental organization people wey no be government but they don volunteer make dem dey teach people about things. um all these category of people all dis type of people dey wey dey dey go places they teach them wetin dey go do make dem may dem ex ten d their agriculture. Make dem increase wetin dem dey do for farm. make dem increase wetin dey dey do for agriculture. May dey know how dey go take um do make agriculture become more useful to them. um Make dem know how dey go take farm make them farm well if na if na even raise animals you want raise. May dem know how dey go raise animal make them raise am well. So plenty places dey we don we don dey. We don get this type of people wey com teach them. And then those people dey really do well because say dey don learn and they don put am into practice. But i fit talk say for my for my own area, from my own region, we no too get this advantage. We no too get this privilege wey people go come teach us some of these things make we make am, make we use am so that our our harvest too go increase. Because for my region um we dey do maize, we dey do guinea corn. We dey do banana we dey do yam and um we dey do cassava too. So all these ones na things wey if dey con teach us more. I believe say people will know more. And people go like use them am um make make dem get better better harvest for farm. So I no too really get um opportunity learn much even the one wey I learn for um to raise animals no be na outside of my um region na outside of my place na im I learn am.

Agriculture don dey, for inside primary and secondary school for Nigeria. Dey dey teach am to children wey dey go school, but dey only tin wey no dey happen be sey, dey no dey help dem make den do am for farm. So e go good if for inside de curriculum, and government go make am make e dey compulsory, make every school dey get school farm wey dey go dey carry student even if na once in a week or even if na how den go just take do am, make dem do am, but make e be sey time dey, wey den go pack dos children make dem go farm make den teach dem. Becos e get plenty of dem wey no sabi farm, dem no no anytin about farm, so teaching for class only no go really make pesin know wetin dey happen for farm, and as world dey go, as Nigeria dey go, wey work no dey dey after you graduate from school, e go good make, make dem get experience of wetin agriculture really be. And also, dem fit really put for dia mind from dat primary and secondary school level sey agriculture na, na wetin pesin fit do make e get moni, becos everybodi dey see sey no be wetin pesin fit do get moni na why nobodi wan go der. So if den see sey ah, pipul wey dey do agriculture also den dey get moni, dem so go like do am. So pipul wey dey do agriculture, make government make am, so dat pipul wey dey do agriculture go dey really make am too, go dey really dey look good, everybodi go see dem ah ah, dis pipul dem get moni, so everybodi go like join am, and from de dat level make dem make am sey everybodi go dey, dey go dey do practicing agriculture no be agriculture wey be sey na theory dem go dey teach dem. Dem no go know how to hold um hoe, or make dem hold cutlass, and even pipul sef wey dey university sef wey dey read agriculture e get some of dem wey no no how to hold dos hoes. So make e be agriculture by by practise no be agriculture by teaching only.

So we dey talk about Bio-agriculture. Na agriculture wey dey try make sure sey e use a natural way to do agriculture. E no bring all dis Oyibo Oyibo style of agriculture. For example, instead of make you carry big machine, um big tractor, dey break break land, dey break break sand dey pour up and down, Bio-agriculture go like make you use um a more natural metod make you use am do de breaking of de sand. Just de way you fit just go break, you fit just go carry your small hoe, just break sand small, chuk wetin you wan chuk, plant am or even cutlass, but why becos, if you see sey dat tractor wey you de use, as you dey do am e dey break break de land, e dey pieces de land, e dey even make de land dey very very soft, so dat if e kon happen sey na erosion, um de washing of soil e fit kon happen make im pack am. or Bio-agriculture de make sure sey you use natural metod, you no go sey ok, you wan use fertiliser, or you remove fertiliser make you put for your farm, instead, you fit dey burn, you fit dey do um bush burning make your land get more fertiliser, or you fit dey pack all de dirty wey you dey get make you put for farm make you get fertiliser or you fit dey pack manure like like goat sheet, cow sheet and de rest, you fit go put am for farm, e fit give you maure wey your land you go get beta harvest You fit sey a ok all de chemicals wey Oyibo dey bring for us sey make e control, make e control pest or make e kill grass for farm, all dis chemicals get, get work wey dey dey do wey e no too good for land. E dey make land dey pieces, e dey break am, e dey reduce de strength of land, e dey also um make de land no give wetin e suppose dey give. So Bio-agriculture dey wan dey try make e draw our at ten tion make we go back to de type of farming wey our fore-fathers bin do, eeh wey dat wan bin sustain den and wey bin make de land no dey affected as e dey today.

And yes I support sey make we, make we bring, make we bring dos natural ways wey we go agriculture becos dat one dey really help us make we dey healthier. Some of de disease wey we dey get today, na becos of all de chemicals and de rest wey we dey put for farm wey make use dey get some of dos, dos dos diseases, so de prior, de prior way of agriculture dey teach us how to do everytin wey we suppose do. um dos before before parent dey dey use, e get ways wey dey dey use control pest. If pest dey comot for farm, e get wetin dey dey use. Dey no no chemicals dos times but dey dey still control pest. Na de same way if erosion dey happen for your farm, if water dey come pack your farm, dey pack all de fertilisers wey dey your farm, instead of make dem bring de, de new way wey Oyibo bring sey make we use, dey dey do de farming in, in a way wey de area wey de water dey come from e no go put de farming make e dey straight, den go dey cross am. So, dey use a lot of method, dey use beta beta method wey help dem make dem get everytin wey dey wan get, den no use all dis modern ways, all dis new new tins wey we dey use. So even though e dey, e dey make us feel sey we dey get more but e get plenty disadvantage, e get plenty negative negative tins wey dey do for us wey no too good for our bodi and no too good for de environment, becos sey if de environment go dey very ok for evverybodi to live for us and de animals, toh, we must try dey bring all small, all de bio ways of of of of agriculture so dat e go help us make we dey healthier, make our environment too dey healthier.

De new new way of of agriculture wey dey dey use make den grow um rice and millet, maize and de rest for my area na, na as we sey na de use of, dey dey use, dey dey use house make dem help farm land, make dem cultivate land and den de de use of, de way dey dey use chemicals um make dem spray for farm as den dey cultivate de land before grass, even start to dey comot den go use chemical kill all de grass. So dat if dem plant, wetin dem plant go grow first before grass go kon dey follow am for back. So de use of chemicals dey really dey, dey very very common, den dey really use am make e help for farming, for my area dey too dey use am. um sotey i dey feel sey e get negative effect, e e go kon affect our land for future but dat one dey too dey use am now, dey dey use am well well, and den also we dey we dey use we dey use technology wey dey for to pack tins from farm wey be like before wey na pipul dey pack am for head. So now cars, machine and de rest dey fit go go bush make dem pack wetin, dem dem wetin dem harvest for farm make dem come house. um also, e get dey, dey new ways wey dey dey do, e get machine wey dey comot maize, e get machine wey dey comot millet, e machine wey dey comot rice, e get machine wey all of dis tins now dey dey use am and dis one don help make e reduce some of dey stress wey dey dey get make dem do dis work So na modern ways wey dey, wey we don adopt dey use am small small and we dey go we dey hope sey years to come we go get de ones wey we go use. Also, even to plant now e get dis small manual machine wey dey dey use make e help you plant instead of you to dey use your leg before, na leg or cutlass we dey use. um so but now dat machine dey help make e do dey work dey way um leg no fit do am, dat one dey faster and e dey also more easier e dey make you make you do am.

So e get watin we dey call di old old way, which dey dey call am as di traditional way wey we dey use do farming, e get watin we dey also call di modern way, e mean say na di way we dey dey do farming as e dey now. Make we talk about di old old traditional method di wey dem dey do am before. As we take know our grandparent our forefathers di way de be dey do farming, how de be dey do am, de dey do watin we dey call um farming wey dey require cutlass, farming wey dey require hoe, farming wey dey require make you do weeding wit ya hand, farming wey to get fertilizer na wahala, um farming wey you go suffer ya self make you dey farm you fit work from morning till evening wit ya hand notin dey make e help you na di kain farming wey dem do those days. Now even tho be say be say those days de still dey harvest but dia harvest be no dey dey much dia harvest dey dey small because de dey do farming wey na only make dem chop wit dia families and since dem be no plenty dat time e dey feed dem. Den today, wey di world don increase, pipu don plenty for di world, oyinbo come tink am say okay how we take dey do farming in a way wey e go reach all di plenty pipu wey dem dey world den e come bring watin we dey call am technology, technology na how we go take do some kain tins in a way wey e no go too stress us, den e come think give us tractor wey e fit do work wey of hundred pipu for one day, tractor alone fit do farming wey hundred pipu fit do den e come reason come see sey um di grass wey we be dey commot wit hand we fit use chemical kill all di grass den e come give us chemical wey we go use kill di grass, den e come see sey we no suppose dey use hoe we no suppose dey use cutlas den e come bring some kain tins wey we fit be use instead of all dose traditional way wey we dey do farming. Now e come reduce farming to us, farming no come dey di way we be dey do am before wey pipu dey suffer, work wey you suppose do for two month, one month tractor or machine wey dey do e dey use do farm fit do am for you for tiree days four days. In fact e get machine wey fit even help you go harvest ya crop for farm di only tin wey you go see na just di e go package am for inside sack e no even need anytin e no even do anytin so while di olden way wey we be dey do farming di before before ways wey we dey do farming e been help our grandparent e been help whole pipu, di modern way di new new way wey we do to farming e dey help pass because dat one don give us some kain relieve wey we no too dey suffer dey do farming like di way our before before pipu dey do am.